Ezibhedlela benelisa ukunqobisa labantwana abehlukeneyo abayabe behlaselwe yimikhuhlane eyehlukeneyo. Ukuze labo bantwana banqobe leyo mikhuhlane bayabapha lemithi futhi.

Kuqakathekile ukuthi labomama emphakathini benelise ukuthola usizo njalo labantwana abancane benelise ukuthola usizo emkhuhlaneni eyehlukeneyo ebahlaselayo emzimbeni

Kuqakathekile ukuthi lasezibhedlela bahlole imikhuhlane ehlasela abantwana ukuze abantwana benelise ukuthola usizo labo ngemikhuhlane ebahlaselayo emphakathini.

Abezempilo bayenza amabhakane lapho abafundisa khona abantu ngezindlela ezehlukeneyo zokunqoba njalo zokuhlala endaweni ehlanzekileyo.

Kuqakathekile ukuthi abantu bonke emphakathini benelise ukufunda ngezingwalo lamagwaliba ehlukeneyo abhalwa ngabesempilo ngoba abezempilo bayabe bebhalela ukuthi bafundise abantu ngemikhuhlane.

Kuqakathekile ukuthi abezempilakahle behambe esigabeni lasemphakathini besazisa abantu indlela zokunqoba imikhuhlane njalo bebahlaba amajekiseni ebangcedisa ukuthi benqobe leyo mikhuhlane

Abezempilo bayeza emphakathini nxa kulemikhuhlane ethize bazohlola abantu Njalo babaphe imithi ephezulu engabancedisa ukunqoba leyo mikhuhlane.

Kuqakathekile ukuthi abezempilo baze emphakathini bazehlola abantu, njalo benelise ukunika abantu imithi engabancedisa ukunqoba imikhuhlane eminengi ebahlaselayo.

Kuqakathekile ukuthi abezempilo nxa besiyahlola umuntu olomkhuhlane kumbe indawo elemikhuhlane behambe begqoke impahla ezibancedisa ukuthi labo bengahlaselwa yimikhuhlane

Kuqakathekile ukuthi abezempilakahle nxa behlola indawo lapho okulomhlane bagqoke impahla zabo kuze labo besale bevikelekile.

Kulusizo kakhulu ukuthi abezempilo bafinyelele emakhaya abantu bazihlola abantu ngemikhuhlane eyehlukeneyo njalo babaphe lemithi engabancedisa ukunqoba leyo mikhuhlane

Abezempilo nxa besiza endaweni elemikhuhlane bayagqoka impahla ezibanceda ukuthi labo bengahlaselwa yimikhuhlane ethize yonaleyo.

abezempilo nxa behlola indawo elemikhuhlane bayenelisa ukugqoka impahla ezibancedisa ukuthi aezempilo nxa behlola indawo elemikhuhlane bayenelisa ukugqoka impahla ezibancedisa ukuthi labo bengahlaselwa yimikhuhlane ethize eyabe ikuyonaleyi indawo

Kuqakathekile ukuthi wonke umuntu emphakathini enelise ukuthola ulwazi ngemikhankaso eyehlukeneyo eyenziwa ngabezempilo .

Kuqakathekile ukuthi abantu emphakathini bathole amanzi ahlambulukileyo ngoba amanzi ayimpilo, njalo ahlambulukileyo ayabancedisa ukuthi bengahlaselwa yimikhuhlane.

Abezempilo bayeza ezikolo bazefundisa abantwana abasakhulayo ngokwemithi njalo bafundise abantwana ngezindlela zokuhlala endaweni ehlanzekileyo

Kuqakathekile ukuthi labantwana bonke emphakathini benelise ukuthola amanzi ahlambulukileyo ukuze bengahlaselwa yimikhuhlane etshiyeneyo ekhona.

Kuqakathekile ukuthi labantu emphakathini benelise ukuthola amanzi ahlambulukileyo ahlanzekileyo ukuze bengahlaselwa yimikhuhlane

kuqakathekile ukuthi abezempilo baze emphakathini baye yazisa abantu ngemithi ekhona njalo langezindlela zokunqoba imikhuhlane etshiyeneyo

Imikhankaso eyenziwa ngabezempilo ebantwaneni abasakhula iqakathekile ngoba iyabafundisa abantwana ukuthi empilweni kuphilwa njani ukuze uhlale ungahlaselwa yimikhuhlane.

Abezempilo bayafika emakhaya mihla lamalanga, bezehlola imizimba yethu ukwenzela ukuthi bathole imikhuhlane njalo basiphe lemithi engasincedisa ukuselapha.

Kuqakathekile ukuthi abantu bahambele imikhankaso yonke eyenziwa ngabezempilo ukuze bathole ulwazi ngemikhuhlane ekhona njalo ngezindlela zokuqoba imikhuhlane ethize emphakathini.

Abezempilo bayasebenzisa imitshina yabo etshiyeneyo ukuhlola abantu njalo bayahlala labantu baxoxisane ngendlela ezehlukeneyo zokulondoloza imizimba yabo.

Kuqakathekile ukuthi imikhankaso eyenziwa ngabezempilo ilondolweze kuhle ukwenzela ukuthi abantu emphakathini benelise ukuthola ulwazi kwezempilo

Kulusizo kakhulu ukuthi abezempilo baze impakathini bazihlola abantwana abancane abahlaselwe yimikhuhlane kwonke labadala ukuze banqcobe leyo mikhuhlane

Abezempilo bayafundisa labantwana abasakhulayo ngezindlela zokulondoloza impilo zabo ngokuhlala endaweni ezihlanzekileyo emphakathini.

Abezempilo kuqakathekile ukuthi benze imihlangano yabo lapho abayahlala bexhazulula indaba zemithi etshiyeneyo njalo bethole imithi engancedisa ukwelapha imikhuhlane ethize emphakathini .

kuqakathekile ukuthi abezempilo bananzelele umphakathi ngokwenza imikhankaso yabo eyehlukeneyo lapha abazisa khona abantu ngemithi ngemithi eyehlukeneyo langemikhuhlane

Abezempilo bayeza emphakathini bazehlola abantu ngemikhuhlane eyehlukeneyo njalo benelise ukunika abantu imithi engabancedisa ukunqoba leyomikhuhlane ekhona.

Kulusizo ukuthi amanzi etholakale ekhona njalo aqakathekile kakhulu amanzi empilweni zabantu ngoba umuntu kaphili engela manzi yikho kuqakathekile futhi ukuthi etholakale ehlambulukile.

kuqakathekile ukuthi abezempilo benze imikhankaso yabo lapho abafundisa khona abantu abehlukeneyo ngokwezempilo indlela zokuthi bangahlala njani bengahlaselwa ngumkhuhlane wenqondo

Kuqakathekile ukuthi abezempilakahle benze amagwaliba lapha abazisakhona abantu ngezindlela zokuhlalisa ingqondo zabo zingahlaselwa yimikhuhlane yengqondo.

abezempilo balamanga lapho abayenza khona izinto ezehlukeneyo emphakathini njengokuhlanyela izihlahla bezama ukuncedisa abantu ukuze babambane emphakathini

Kuqakathekile ukuthi abantu emphakathini bafundiswe ngezindlela zokuhlalisa ingqondo zabo zisesimeni siqondileyo ukuze bengacini sebelahlekelwa yimicabango njalo kuhle ukuthi abantu bebembane emphakathini.

Kuqakathekile ukuthi imikhankaso yonke eyenziwa ngabezempilakahle lapho abafundisa khona abantu ngezindlela ezehlukeneyo zokunqoba imikhuhlane yengqondo kuhanjelwe njalo labantu emphakathini bayihambele.

Kuhle ukuthi abantu bebodwa emphakathini benelise ukuhlabisana bafundisane ngezindlela zokuhlalisa ingqondo zabo zisesimeni esilungileyo.

Kuqakathekile ukuthi abantu bafunde izindaba eziphuma kubomabonakude ezenziwa ngabezempilo besazisa abantu ngemikhuhlane etshiyeneyo langezindlela zokunqoba leyo mikhuhlane.

Ukufunda njalo ukwenelisa ukuthola ulwazi ngezinye indlela zokulondoloza ingqondo yakho iyanceda. Ngoba kuleminye imikhuhlane ehlasela abantu eyengqondo, umuntu ecina esehlanya.

Kuqakathekile abezempilo benze amagwaliba lamabhuku ahlukeneyo lapho abafundisa khona abantu ngezindlela ezehlukeneyo ezokuthi banganqoba imikhuhlane yengqondo

Kuqakathekile ukuthi abazempilo bananzelele labo abantu abahlaselwe yimikhuhlane eyenqondo njalo babanike usizo ngokubahambisa ezibhedlela enqondo ukuze bancediseke

Izibhedlela lamakilinika zindawo ezilusizo kakhulu emphakathini ngoba abantu benelisa ukuthola usizo ngokwezempilo khonangale kulezondawo

Izindlu lapho abantu abathola khona impilo ezinjenga makilinika kanye lezibhedlela zilusizo kakhulu emphakathini ngoba abantu benelisa ukuncediseka ngemikhuhlane ethize ebahlaseleyo

Ezindlini lapho okutholakala impilo kuqakathekili ukuthi lemitshina ekhonangale esetshenziswa ngabezempilo ilondolozwe kuhle njalo igcinwe ukuze incedise abantu abatshiyeneyo abahlaselelwe ngumkhuhlane.

Kuqakathekile ukuthi izibhedlela, amakilinika lazo zonke izindlu lapho abantu abathola khona impilo lezo ndawo zakhiwe ngobunengi emphakathini ukuze abantu bonke bancediseke ngokwezempilo

Abantwana abancane emphakathini kuqakathekile ukuthi bahambe ezibhedlela ukuze khonale beyehlolwa imizimba yabo njalo banikwe imithi engabancedisa ukuthi banqobe imikhuhlane.

Kuqakathekile ukuthi abantu ezibhedlela benelise ukufunda okuyabe kunamathiselwe ngabezempilo emdulwini ngoba kungangaziwa gxenye kufuna ukwazisa umuntu ulutho oluthize

Ezibhedlela lasemakilinika kuqakathekile ukuthi kuhlale kuhlanzekile ngoba yikho lapho abantu emphakathini abathola khona usizo ngokwezempilo

Omama abalezingane ezincane kuqakathekile ukuthi bahambe lazo kwabezempilo ukuze ziyohlolwa kuhle, njalo kutholakale imithi yokuqinisa amasotsha omzimba wazo.

Abezempikahle balemtshina esezingeni eliphezulu abayisebenzisayo ukuhlola abantu ngemikhuhlane eyabe ingaphakathi njalo benelisa lokunika abantu imithi ephezulu ukuze bancediseke.

Imitshina yonke esetshenziswa ezibhedlela iqakathekile ngoba iyancedisa odokotela labomongikazi ukuphutshisa imisebenzi yabo yokwelapha izigulane masinyane njalo leyo misebenzi ibalula ngemitshina yona le.

kuqakahekile ukuthi lasezibhedlela indawo lapho abezempilo abancedisa khona abantu kulondolozwe kuhle lemiduli ihlale ihlanzekile ukuze ingahlaseli imikhuhlane

Kuqakathekile ukuthi izibhedlela amakilinika lazo zonke indawo lapho abantu abathola khona impilo lezo ndawo zakhiwe ngobunengi emphakathini ngoba ziyancedisa abantu emphakathini.

kuqakathekile ukuthi abazali bonke emphakathini bahambise abantwana babo abancane ukuze benelise ukuyahlolwa imizimba yabo njalo banikwe lemithi engabancedisa

Izibhedlela lamakilinika lazo zonke indawo lapho abantu abathola khona impilo ziqakathekile lezondawo ngoba abantu benelisa ukuthola konke lemithi encedisa ukwelapha imikhuhlane.

Kuqakathekile ukuthi labasakhulayo emphakathini baququzele ukuthi benelise ukufunda ngokwezempilo ukuze loba sebenza imisebenzi yabo ehlukeneyo bazi ukuthi impilo ihamba phambili.

Kuqakathekile ukuthi abantwana abasakhulayo benelise ukufunda ngokwezempilo ngoba ukusindisa impilo zabantu kuhle njalo kuyanika umuntu iziphiwo ezinengi.

Ukuthi abantwana bonke emphakathini bafunde ngezempilo kulusizo ukuze abantwana babelezifiso zokuthi basindise impilo zabantu emphakathini abahlaselwe yimikhuhlane etshiyeneyo.

Abezempilo bayenza imikhankaso eyehlukeneyo ukuze bazise abantu ngezindlela zokuhlala u usendaweni ehlanzekileyo ukuze singahlaselwa yimikhuhlane.

Kuqakathekile ukuthi abantu balondoloze amalanga, ayabe efakwe ngabezempilo ukuthi yiwo amalanga abagxila khona ngokufundisa abantu ngezindlela ezitshiyeneyo zokugcina imizimba yabo.

Abazempilo bayeza emphakathini bazefundisa abantu ngezindlela zokunqoba imikhuhlane njalo bayenelisa ukuhlola imizimba yabantu babaphe lemithi eyehlukeneyo engabancedisa

Kuqakathekile ukuthi ezibhedlela abempilo benelise ukuhlola abantu njalo benelise ukugqoka impahla ezibangcedisa ukuthi labo bengahlaselwa yimkhuhlane ethize esemphakathini

Kuqakathekile ukuthi labadala bonke emphakathini benelise ukuhamba ezibhedlela nxa belemikhuhlane njalo abezempilo babananzelele njalo babancedise

Abezempilo bayahlola labadala asebekhulile ukuthi bengabe belemithi yini, belemikhuhlane ephezulu njalo bayabapha imithi engabancedisa.

Kuqakathekile ukuthi ezibhedlela abantu babale lokuyabe kunanyathiselwe emdulini ngoba kuyabanceda ukuthi bazi ukuthi nxa bedinga usizo olunje bahamba kuyiphi indlu.

kuqakathekile ukuthi izibhedlela zakhiwe ngobunengi emphakathini ngoba yikho lapho abantu emphakathini abathola khona usizo ngezempilo

Izibhedlela, amakilinika, lazo zonke izindlu zemtholampilo ziqakathekile ngoba ziyanika abantu ukuphila.

Abezempilo bayancedisa abantu abehlukeneyo ezibhedlela yikho izibhedlela silusizo njalo kuqakathekile ukuthi zakhiwe ngobunengi emphakathini ukuze zisindise abantu abanengi .

Kuqakathekile ukuthi abeze mpilo behlalisane bona bebodwa ukuze baxoxisane ngendlela ezihlukeneyo zokuvimba imikhuhlane ehlasela abantu empakathini.

izibhedlela ziqakathekile emphakathini njalo kuqakathekile ukuthi abantu behambe ezibhedlela ukuze bayethola usizo ngokwezempilo khonale

Izibhedlela, amakilinika, lazozonke izindlu lapho abantu abenelisa khona ukuthola impilo ziqakathekile lezondawo ngoba ziyanika abantu imithi engabancedisa ukwelapha imikhuhlane.

Kuqakathekile ukuthi abantu empakathini bahambe ezibhedlela ukuze bayenelise ukuyathola imithi njalo bahlole lemizimba yabo ukuze bathole imithi engabancedisa ukuncoba imihluhlane etshiyeneyo

Kuqakathekile ukuthi ezibhedlela abezempilo bahlalisane bebodwa behlole imithi eyehlukeneyo njalo bayenelise abantu bonke ukuthi bathole imithi ngokupheleleyo.

Kuqakathekile ukuthi imitshina yonke esetshenziswa ngabezempilo ukuphutshisa imisebenzi yabo lokuncedisa izigulane ilondolozwe kuhle ezibhedlela.

Izindawo lapho abantu abathola khona impilo ziqakathekile njalo kuqakathekile ukuthi lezo ndawo zakhiwe ngobunengi ukuze abantu bathole usizo ngokwezempilakahle emphakathini.

Kuqakathekile ukuthi ezibhedlela kutholakale yonke imithi ngokupheleleyo ukuze incedise izigulane ukunqobela imikhuhlane etshiyeneyo ehlasela abantu emphakathini.

Izimota ezisetshenziswa ngabezempilo ukuthwala izigulane kusukisela ezindlini bezisa ezibhedlela zilusizo njalo kuqakathekile ukuthi zande ezibhedlela ngoba abantu abagulayo kwezinye izikhathi abenelisi ukuhamba.

Esibhedlela kuqakathekile kakhulu njalo lindawo kufuze igcinwe ihlanzekile ,ilondolozwe kuhle ,ngoba yikho lapho abantu abathola khona impilo.

kuqakathekile ukuthi imitshina yonke esetsheziswa ngabezempilo ukuphutshisa imisebenzi yokwelapha izigulane igcinwe kuhle ukwenzela ukuthi incedise abantu emphakathini

Abezempilo benelisa ukuhlola umuntu wonke emphakathini iloba ngolokulimala okuphezulu benelisa ukumncedisa ukunqoba lokho kulimala njalo bayamnika usizo oluphezulu.

Abezempilo balemitshina ebancedisa ukuthi bahlole ingaphakathi yemizimba yabantu ukuze benelise ukunika abantu imithi eqondileyo engabancedisa.

Nxa uhlaselwe yimikhuhlane engaphakathi kwemizimba yakho engabonakali ngamehlo kuqakathekile ukuthi uhambele kwabezempilo bakuhlole umzimba wakho njalo bakunike lemithi ekuncedisa ukuthi unqobe leyomikhuhlane.

Kuhle ukuthi nxa uzizwa uhlaselwe ngumkhuhlane ongaphakathi komzimba wakho uhambele kwabazempilo ngoba benelisa ukuhlola umzimba yakho njalo bakuphe lemithi encedisayo.

Abezempilo benelisa ukusebenzisa imitshina yabo encedisa ukuthi bahlole ingaphakathi yemizimba yabantu. Njalo leyo mitshina iyaba ncedisa ukuthi banike labantu lemithi eqondileyo.

Kulokunye ukulimala okungaphakathi kwemizimba yethu okuyabe kuhlasele amathambo lapho ukuthi umuntu uyabe esizwa ubuhlungu loba emathanjeni lokhu uyahamba esibhedlela bayakuncedisa khonale.

nxa uhlaselwe yikhuhlane ethize kuqakathekile ukuthi uhambele kwabezempilo bakuhlole njalo benelise ukukunika usizolokuti uyenelise ukunqoba leyo mikhuhlane.

Izimota ezithwala abantu abahlaselwe yimikhuhlane kumbe abalimeleyo besusa abantu ezindlini besisa esibhedlela ziqakathekile kakhulu ezibhedlela.

Kulusizo kakhulu ukuthi nxa uhlaselwe ngumkhuhlane ongenelisiyo ukuwubona kumbe uwelaphe uhambe kwabezempilo bayewuhlola lowo mkhuhlane ukuze welapheke Lila nxa sebewubonile

Abezempilo bayenza izingwalo lamagwaliba lapho abenelisa khona ukufundisa abantu ngezindlela ezehlukeneyo zokuphila impilo elungileyo.

Kuqakathekile ukuthi nxa uzizwa ulomkhuhlane kumbe ukulimala okungaphakathi komzimba wakho wenelise ukuhamba kwabezempilo ukuze bakuhlole umzimba wakho njalo bakuphe lemithi engakuncedisa.

Kuqakathekile ukuthi abantu emphakathini bagqugquzelwe ukuthi nxa bezizwa behlaselwe yimikhuhlane behambele kwabezempilo ukuze benelise ukuncediswa ngemikhuhlane yona leyi.

Kuqakathekile ukuthi abezempilo benelise ukuhlola labantu abadala abahlaselwe yimikhuhlane engaphakathi kwemizimba yabo njalo bebanike usizo uluphezulu.

Abezempilo benelisa ukuhlola abantu abahlaselwe yimkhuhlane njalo bayabapha usizo oluphezulu ukuze bengqobe imikhuhlane le ephuzulu ebahlaseleyo

Abezempilo nxa bephutshisa imisebenzi yabo yokuhlola imithi lemikhuhlane bayagqoka impahla zabo njalo lezo mpahla bengaqeda bayazilahlela khatshana ukuze abantwana abancane bengathathi impahla ekade bezisebenzisa bengazigqoke

imitshina yonke esetshenziswa ngabezempilo ukuhlola imithi lokuhlola imikhuhlane ilusizo ngoba imikhuhlane yonale nxa isihloliwe bayenelisa ukuthola lengcazelo yaleyo mikhuhlane

Abezempilo bayahlola imithi yabo njalo bayilinganisa imithi leyo ngesilinganiso esifanayo besebenzisa izinombolo ukuze yenele wonke umuntu ezibhedlela.

Ezindlini lapho okuyenziwa khona imithi bayabhala ngemithi yabo njalo langezinto ezehlukeneyo abazithole emithini lasemikhuhlaneni emabhukwini ukuze bangakukhohlwa.

Kuqakathekile ukuthi abezempilo bathole yonke imitshina abayidingayo, ukwenza imithi eyehlukeneyo njalo lokuhlola imikhuhlane ethize eyabe isikhona emphakathini, ukuze bancedise wonke umuntu.

Abezempilo balezindlu lapho abahlola khona imithi eyehlukeneyo njalo kulezo zindlu kuqakathekile ukuthi imitshina abayisebenzisayo ukuhlola imithi ilondolozwe kuhle.

Imitshina yonke esetshenziswa ngabezempilo ilusizo kakhulu, njalo kuqakathekile ukuthi leyo mitshina ilondolozwe kuhle ngoba iyancedisa abezempilo esibhedlela.

Kuqakathekile ukuthi ezindlini lapho okwenziwa imithi imitshina yonke encedisa abezempilo ukwenza imithi itholakale ngokupheleleyo.

Imitshina ilusizo kakhulu kwabezempilo, ngoba bayenelisa ukusenzela imithi etshiyeneyo, ngemitshina yonaleyi, njalo iyenelusa ukusiza izigulane ezibhedlela.

Ezibhedlela kulezindlu lapho abezempilo abenza khona imithi beyigcine khona, njalo lezo zindlu zilusizo ukuze imithi yonke emphakathini itholakale.

Abezempilo bayathatha igazi lomuntu ukuze bayehlola imikhuhlane eyehlukeneyo besebenzisa igazi lesigulane esibhedlela.

Yonke imitshina esetshenziswa ngabezempilo ukuhlola imikhuhlane lemithi ilusizo njalo kuqakathekile ukuthi leyo mitshina yande ezibhedlela ngoba imithi ilusizo kakhulu.

Kuhle ukuthi labantu ephakathi benelise ukuthola isikhathi sokuthi bahambise abantwana babo ezibhedlela njalo benelise ukutholisa abantwana imithi engaqinisa amasotsha omzimba wabo

Kuhle ukubona omama bezingane zonke emphakathini benelisa ukuhamba ezibhedlela ukuze abantwana babo bayehlolwa kuhle ngabezempilo.

Kuqakathekile ukuthi izindlu lapho okunakekelwa khona omama abakhulelweyo labantwana zakhiwe ngobunengi esibhedlela ngoba bayanda abantwana abahlaselwe ngumkhuhlane

Kuqakathekile ukuthi labomama abakhulelweyo asebesiyalanda izikhathi zokubeletha benelise ukuthola uncedo oluphezulu ezibhedlela njalo benelise ukukhululekiswa kuhle ngabezempilo.

Izibhedlela ezinakekela omama lababantwana ziqakathekile ngoba kuyatshengisela ukuthi abantu laba sebenanzelele kakhulu ezibhedlela.

Imitshina yonke esetshenziswa ngabezempilo kuhle ukuthi ilondolozwe kuhle ezibhedlela njalo igcinwe kuhle ukuze incedise abantu emphakathini abahlaselwe yimkhuhlane .

Imitshina yonke esetshenziswa ngabezempilo ukuphutshisa imisebenzi yokwelapha izigulane ilusizo kakhulu njalo kuqakathekile ukuthi leyomitshina inanzelelwe njalo ilondolozwe kuhle ezibhedlela.

Kuqakathekile ukuthi imitshina yonke esetshenziswa ngabezempilo igeziswe kuhle ezibhedlela ukuze ingathwali imikhuhlane isisa kwesinye isigulane isisiya kwesinye

Kuqakathekile ukuthi yonke imitshina ezibhedlela ilondolozwe kuhle ukwenzela ukuze incedise abezempilo baphutshise imisebenzi yabo yokwelapha izigulane masinyane

Ezibhedlela kulusizo kakhulu ukuthi imitshina ibekhona ngokupheleleyo ukuze incedise zonke izigulane njalo kuqakathekile ukuthi leyomitshina ilondolozwe kuhle khonale ezibhedlela.

Yonke imitshina esetshenziswa ngabezempilo ukuphutshisa imisebenzi yokwelapha izigulani iqakathekile njalo leyo mtshina kuhle ukuthi ilondolozwe kuhle ezibhedlela.

Imitshina yonke ilusizo kakhulu njalo kuqakathekile ukuthi imitshina ilondolozwe kuhle ezindlini lapho okuthengiswa khona imithi ukuze incedise abantu bonke emphakathini banqobe, banqobe imikhuhlane.

Kuqakathekile ukuthi imitshina yonke esetshenziswa ngabezemplo ukuphutshisa imisebenzi yabo ilondolozwe njalo igcinwe kuhle ezindlini lapho okutholwa khona impilo.

Kuqakathekile ukuthi imitshina yonke esetshenziswa ngabezempilo ukuphutshisa imisebenzi yokwelapha izigulane ilondolozwe kuhle ezibhedlela lasezindaweni zonke lapho abantu abathola khona impilo.

Imitshina yonke esetshenziswa ngabezempilo iqakathekile njalo kuqakathekile ukuthi ilondolozwe kuhle leyo mitshina ukuze incedise abezempilo baphutshise imisebenzi yabo masinyane.

Kuqakathekile ukuthi yonke imitshina esetshenziswa ngabazempilo igcinwe kuhle ezibhedlela njalo ihlaliswe endaweni elungileyo ukuze leyo mtshina incedise abezempilo isikhathi eside

Kuqakathekile ukuthi imitshina yonke esetshenziswa ngabezempilakahle ilondolozwe kuhle ezibhedlela njalo igcinwe kuhle ngoba iyayenza umsebenzi wabo ubelula.

Abezempilakahle kufanele bathole izindlela ezilusizo kakhulu zokulondoloza imitshina yabo ukuze ibancedise ekuphumeleliseni imisebenzi yokwelapha izigulane yonke.

Kuqakathekile ukuthi imitshina yonke esetshenziswa ngabezempilo ukuphutshisa imisebenzi ieyehlukeneyo ilondolozwe kuhle leyomtshina ukuze incedise abantu bonke emphakathini.

Imitshina yonke esetshenziswa ngabezempilakahle ilusizo njalo kuqakathekile ukuthi leyi mitshina ilondolozwe kuhle ezibhedlela ukuze incedise abantu abanengi.

Kuqakathekile ukuthi imitshina yonke esetshenziswa ngabezempilo ukuphutshisa imisebenzi yabo yokwelapha izigulane ilondolozwe kuhle ezibhedlela ukuze izigulane zonke zithole usizo oluphezulu.

Kuqakathekile ukuthi nxa abezempilo besebenzisa imitshina yabo bagqoke impahla ezibancedisa ukuthi bevimbe imikhuhlane eyehlukeneyo njalo lemtshina yonaleyi igeziswe ilondolozwe kuhle.

Kuqakathekile ukuthi yonke imitshina esetshenziswa ngabezempilo ukuphutshisa imisebenzi yonke yokwelapha izigulane ilondolozwe kuhle ezindlini lapho okutholwa khona impilo.

Imitshina yonke etholakala ezibhedlela ilusizo njalo abantu kuqakathekile ukuthi beyisebenzise kuhle ukwenzela ukuthi incedise ukuye ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo ehlasela abantu emphakathini.

Yonke imitshina esetshenziswa ngabezempilo iqakathekile njalo ilusizo kakhulu emphakathini. Yikho kuqakathekile ukuthi abazempilo bayilondoloze kuhle leyomtshina ngoba iyancedisa ukuthi abezempilo baphutshise imisebenzi yabo masinya.

Kuqakathekile ukuthi imitshina yonke esetshenziswa ngabezempilo ukuphutshisa imisebenzi yokwelapha izigulane ilondolozwe kuhle leyo mitshina ezibhedlela lazo zonke indawo lapho abantu abathola khona impilo.

lmitshina yonke esetshenziswa ngabezempilo ilusizo njalo kuqakathekile ukuthi khona le ezibhedlela ilondolozwe kuhle ngoba iyancedisa izigulane ezithile eziza lemikhuhlane.

Imitshina iqakathekile ezibhedlela njalo ilusizo kakhulu ngoba iyancedisa abezempilo baphutshise imisebenzi yokulapha izigulane masinyane.

Kuqakathekile ukuthi abantu emphakathini benelise ukwazi ngemitshina eyehlukeneyo esetshenziswa ngabezempilo njalo bazi lokuqakatheka kwaleyi mitshina.

Imitshina yonke esetshenziswa ngabezempilo iqakathekile njalo kuqakathekile ukuthi leyomitshina ilondolozwe kuhle khonale ezibhedlela ngoba iyasiza abezempilo baphutshise imisebenzi yabo masinyane

Imitshina esetshenziswa ngabezempilo odokotela ukuhlola umuntu umzimba wakhe ilusizo ukuze benelise ukwazi ukuthi umuntu engabe ehlaselwe ngokuyini.

Kuqakathekile ukuthi yonke imitshina esetshenziswa ngabezempilo loba ngemincane kumbe ngemikhulu ilindolozwe kuhle ezibhedlela ukuze incedise abezempilo baphutshise imisebenzi yabo kuhle.

Imitshina esetshenziswa ngabezempilo kuqakathekile ukuthi loba ingemincani igeziswe kuhle ukuze ingathwali imikhuhlane ethize isukisela ezigulanini

Kuqakathekile ukuthi imitshina yonke esetshenziswa ngabezempilo ilondolozwe kuhle .Ukuze incedise abantu bonke ezibhedlela banqobele emikhuhlaneni yabo , emikhuhlaneni yabo ehlukeneyo.

Kuqakathekile ukuthi imitshina yonke esetshenziswa ngabezempilo ukuphutshisa imisebenzi yabo yokwelapha izigulane ilondolozwe kuhle khonale ezibhedlela leyomitshina.

Imitshina ilusizo kakhulu ezibhedlela ngoba iyancedisa abezempilo baphutshise imisebenzi yokwelapha izigulane masinyane, njalo iyenza leyo misebenzi ibelula.

Imitshina ilusizo kakhulu kwabezempilo .Njalo iyabancedisa ukuthi baphutshise imisebenzi yokwelapha izigulane masinyane. Yikho kuqakathekile ukuthi imitshina leyi ilondolozwe kuhle lapho abezempilo beyisebenzisa.

Kuqakathekile ukuthi imitshina yonke esetshenziswa ngabezempilo ukuphutshisa imisebenzi yokwelapha izigulane ilondolozwe kuhle leyo mitshina ezibhedlela.

Kuqakathekile ukuthi zonke izinto ezisetshenziswa ngabe zempilo ukuphutshisa imisebenzi yokwelapha izigulane zilondolozwe kuhle khonale ezibhedlela ukuze izigulane zenelise ukuthola usizo olupheleleyo.

Imitshina ilusizo kakhulu emphakathini njalo iyancedisa abezempilo baphutshise imisebenzi yokwelapha izigulane masinya njalo ibelula leyo misebenzi.

Imitshina yonke esetshenziswa ngabezempilo iqakathekile njalo kuqakathekile ukuthi ilondolozwe kuhle khonale ezibhedlela ukuze ibancedise abezempilo baphutshise imisebenzi yabo kuhle.

Imitshina yonke encedisa abezempilo ukuhlola imizimba yabantu ilusizo njalo leyomitshina iqakathekile kakhulu ezibhedlela ukuze abezempilo baphutshise imisebenzi yokwelapha izigulane.

Abezempilo imitshina yabo iyabancedisa kakhulu ukuze bahlole abantu abehlukeneyo ngemikhuhlane eyehlukeneyo, njalo leyo mitshina iqakathekile kakhulu ezibhedlela.

Kuqakathekile ukuthi imitshina yonke esetshenziswa ngabezempilo ilondolozwe kuhle njalo abezempilo bayilondoloze kuhle ukwenzela ukuthi ibancedise emsebenzini yabo yokwelatshwa izigulane

Kuqakathekile ukuthi abezempilo bafundise abantu ngemithi eyehlukeneyo njalo lokuthi imithi yonaleyi isetshenziswa njani ekwelapheni imikhuhlane.

imithi ilusizo kakhulu njalo kuqakathekile ukuthi abantu benelise ukuthola leyo mithi ezindlini lapho okuthengiswa khona imithi lasezibhedlela ukuze banqobe imikhuhlane etshiyeneyo

Khuhle ukuthi abantu emphakathini bafunde ngemithi yonke ekhona njalo lokuthi imithi yonale incedisa ukwelapha mikhuhlane bani ,ukuze bazi ukuthi nxa behlaselwe yimikhuhlane bathenga iphi imithi.

Imithi ilusizo kakhulu emphakathini njalo kuqakathekile ukuthi abantu bonke emphakathini benelise ukuthola ulwazi ngemithi etshiyeneyo etholakala ezibhedlela.

Imithi yonke ilusizo kakhulu emphakathini ngoba iyancedisa ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo njalo iyancedisa abantu emphakathini ngemikhuhlane.

Kulusizo kakhulu ukuthi abezempilo benze imithi ngobunengi ngoba iyancedisa ukuthi abantu emphakathini banqobe imikhuhlane eyehlukeneyo ebahlaseleyo njalo lokhu kuyancedisa ukuthi abantu benelise ukulwa lemikhuhlane eminengi.

Imithi ilusizo kakhulu emphakathini njalo kuqakathekile ukuthi abantu emphakathini bayinanzelele imithi njalo bayisebenzise ngoku pheleleyo ukuze ibancedise ekwelapheni imikhuhlane.

Imithi iqakathekile kakhulu emphakathini, njalo kuqakathekile ukuthi abantu bonke emphakathini bafundiswe ngimithi yonke iloba ngemitsha iyabe isikhona ezindlini lasezibhedlela.

Kuqakathekile ukuthi abantu bazi ngemithi njalo bafunde ngezindlela zokuyisebenzisa imithi eyehlukeneyo lokuthi leyomithi incedisa ukwelapha mikhuhlane bani emzimbeni yabo labobantu.

Kuqakathekile ukuthi abantu emphakathini bafunde ngemithi yonke njalo lokuthi incedisa ukwelapha mikhuhlane bani emizimbeni yabo ukuze bancediseke ukunqoba leyo mikhuhlane.

Imithi ilusizo kakhulu emphakathini njalo kuqakathekile ukuthi imithi yonke itholakale ukuze incedise abantu emphakathini banqobe imikhuhlane etshiyeneyo ebahlaselayo.

Kuqakathekile ukuthi abezempilo bayenze imithi eyehlukeneyo encedisa abantu ukunqoba ezintweni ezehlukeneyo okungafanelanga ukuthi bazenze.

Kuqakathekile ukuthi abantu emphakathini bafunde ngemithi yonke lokuthi leyo mithi incedisa ukwelapha mikhuhlane bani ukuze bathole usizo olungabancedisa ngemikhuhlane eyehlukeneyo ekhona.

Imithi yonke esiyidingayo emphakathini iqakathekile njalo kuhle ukuthi abezempilo bazinike isikhathi sokuthi bazofundisa abantu emphakathini ngemithi yonaleyi.

Kuqakathekile ukuthi abantu emphakathini bazi ngemithi yonke njalo bazi ukuthi lemithi incedisa ukwelapha mikhuhlane bani ukuze ibancedise ekwelapheni imikhuhlane etshiyeneyo.

kuqakathekile ukuthi yonke imithi esetshenziswa ngabezempilo ilondolozwe kuhle ezindlini lapho okuthengiswa khna imithi ukuze incedise wonke umuntu emphakathini anqobe le imikhuhlane eyehlukeneyo

ukuthi abantwana bonke labazali benelise ukufunda ngemithi kulusizo ukuze benelise ukuzincedisa nxa bebodwa kumbe nxa befuna ukuyathenga imithi ethile ezindlini lapho okuthengiswa khona imithi

Abezempilakahle bayayenza imithi eyehlukeneyo njalo imithi yonaleyo bayabe beyenzela ukuthi izencedisa abantu emphakathini. Yikho kuqakathekile ukuthi abantu bonke emphakathini bafunde ngemithi yonaleyi.

Imithi yonke etholakala ezindlini lapho okuthengiswa khona imithi ilusizo kakhulu njalo kuqakathekile ukuthi abantu bazi ngemithi yonke ethengiswa ezindlini lapho okuthokala imithi.

Imithi ilusizo kakhulu, njalo kuhle ukuthi imithi eyenziwe ngobunengi ezibhedlela ukuze incedise abantu bonke emphakathini banqobe imikhuhlane etshiyeneyo ebahlaselayo.

Imithi ilusizo kakhulu emphakathini njalo kuqakathekile ukuthi abantu bazi ngamabizo awemithi lawa ukwenzela ukuthi bayithenge lula ezindlini lapho okuthengiswa khona imithi.

Ukufunda ngemithi kuyanceda ukuze nxa usiyadinga imithi loba ezindlini lapho okuthengiswa khona imithi wenelise ukuyiqamba ngamagama njalo bakuphe imithi eqondileyo.

Abezempilakahle bayenza imithi eyehlukeneyo njalo leyomithi kuqakathekile ukuthi isetshenziswe kuhle ukwenzela ukuthi incedise abantu emphakathini.

Ukufunda ngemithi yonke kuqakathekile njalo ukwazi ngemithi yonke kulusizo ukuze nxa uhlaselwe ngumkhuhlane susiyayithenga ezindlini lapho okutholakala khona imithi wenelise ukuyithola leyo mithi ngokwazi ibizo lawo.

Imithi ilusizo njalo kuqakathekile ukuthi abantu emphakathini bafunde ngayo yonke imithi eyehlukeneyo ukuze bayenelise ukuzisebenzisela nxa bebodwa emakhaya abo.

Kuqakathekile ukuthi abantu bafunde ngemithi eyehlukeneyo njalo lokuthi leyo mithi incedisa ukwelapha mikhuhlane bani ukuze benelise ukuyisebenzisa bona bodwa besemakhaya.

Imithi iqakathekile kakhulu njalo kuqakathekile ukuthi ezindlini okuthengiswa khona imithi itholakale yonke iphelele njalo isesimeni esilingileyo ukuncedisa abantu emphakathini.

Abantu bonke emphakathini kufanele ukuthi bafunde ngemithi eyehlukeneyo ukuze benelise ukuyisebesa leyo mithi nxa behlaselwe yimikhuhlane eyehlukeneyo

Kuhle kakhulu ukuthi abezempilo baze emphakathini bazefundisa abantu ngemithi eyehlukeneyo ngoba imithi ilusizo kakhulu njalo iyelapha imikhuhlane etshiyeneyo emzimbeni yabantu.

Kuqakathekile ukuthi abantu bonke emphakathini bazi ngemithi eyehlukeneyo .Njalo bazi ukuthi imithi yonaleyi incedisa ukwelapha imkhuhlane bani .

Imithi ilusizo kakhulu ezibhedlela ngoba abantu benelisa ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo ngaleyo mithi njalo kuqakathekile ukuthi leyo mithi ilondolozwe kuhle ezibhedlela.

Imithi ilusizo kakhulu emphakathini njalo kuqakathekile ukuthi abantu emphakathini bafundiswe ngemithi eyehlukeneyo ukuze ibangcedise ukunqoba imikhuhlane yonke ehlasele abantu

Imithi kuhle ukuthi abantu emphakathini bafunde ngayo .Ukuze bancediseke ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo ebahlaselileyo emphakathini njalo imithi ilusizo kakhulu.

Kulusizo kakhulu ukuthi imithi ibe ilokhu iyanda ezibhedlela beyiyenza abezempilo nhobunengi ngoba iyanceda abantu ukunqoba imikhuhlane eminengi emphakathini.

Kuqakathekile ukuthi lasezindlini lapha okuthengiswa khona imithi itholakale imithi edingwa ngabantu yonke ngokupheleleyo ukuze abantu bangcediseke ngemikhuhlane etshiyeneyo ebahlaselayo

Abantu bonke emphakathini kuqakathekile ukuthi bathole ilungelo lokufunda ngemithi ukuze bazi kuhle ngaleyo mithi etholakala ezibhedlela.

Imithi yonke esetshenziswa ngabezempilo njalo eyenziwa ngabezempilo kuqakathekile ukuthi abezempilo bayazise abantu ukuze abantu bayenelise ukuyisebenzisa.

Imithi ilusizo kakhulu njalo ensukwini zalamhlanje sekuqathanisiwe imithi yabadala labantwana ukuze abantwana bethole imithi ebancedisayo labadala bethole eyabo ebancedisayo

Imithi yonke ilusizo njalo kuqakathekile ukuthi abantu emphakathini bathole yonke imithi njalo bafundiswe ngemithi yonke ukuze leyomithi bayisebenzise kuhle ezindlini zabo.

Kuqakathekile ukuthi abantu bonke emphakathini benelise ukuthola ulwazi ngemithi eyehlukeneyo njalo lokuthi leyo mithi incedisa ukuyelapha mkhuhlane bani emizimbeni yabo.

Imithi iyasiza kakhulu ngoba iyancedisa kakhulu abantu ukwelapha imkhuhlane etshiyeneyo, njalo iyancedisa ukunqoba lokulimala okutshiyeneyo okuyabe kusemizimbeni yabantu.

kuleminye imithi ethengiswa ezindlini lapho okutholakala khona imithi abantu emphakathini abangayaziyo njalo kuqakathekile ukuthi abantu abezimpilo befundise abantu ngemithi eyehlukeneyo

imithi ilusizo kakhulu njalo kuqhakathekile ukuthi labantu emphakathini bafunde ngemithi ehlukeneyo ukuze bancediseke ukwelapha imikhuhlane ebahlaselayo

Imithi yonke ilusizo njalo kuqakathekile ukuthi abantu emphakathini bafundiswe ngemithi yonke, langamagama emithi ukuze nxa besiyayidinga ezindlini okuthengiswa khona imithi benelise ukuyithola.

Imithi ilusizo kakhulu emphakathini njalo ukuthi abantu bonke emphakathini bazi ngemithi yonke ekhona kuqakathekile ukuze benelise ukuzincedisa nxa bebodwa kodwa belemithi.

Imithi ilusizo kakhulu njalo iyancedisa abantu emphakathini ukunqobela imikhuhlane ethize yikho kuqakathekile ukuthi itholakale ngokupheleleyo ezibhedlela

Kuleminye imikhuhlane enqotshwa yimithi eyehlukeneyo esiyinathayo njengeminye imithi yokukhwehlela encedisa ukunqoba imkhuhlane eyokukhwehlela esemizimbeni yethu

Kuqakathekile ukuthi abantu emphakathini bathole ulwazi ngemithi yonke njalo lokuthi imithi ekhona ezindlini lapho okuthengiswa khona imithi incedisa ukwelapha mikhuhlane bani.

kuhle ukuthi abezempilo beze emphakathini bezefundisa abantu ngemithi eyehlukeneyo lokuthi leyo mithi isetshenziswa njani ekwelapheni imikhuhlane

Kuqakathekile ukuthi abantu bafunde imithi yonke etholakala ezindlini lapho okuthengiswa khona imithi ukuze benelise ukuzincedisa nxa kuyikuthi bebodwa ngaleyo mithi

Kuqakathekile ukuthi abantu emphakathini bafunde ngemithi eyehlukeneyo lokuthi imithi yonale incedisa ukwelapha mikhuhlane bani ukuze abantu benelise ukunqoba imikhuhlane.

Imithi kuhle ukuthi ezibhedlela ibonakale isiza igcwele izimota njalo igcinwe kuhle ukwenzela ukuthi izoyelaphe abantu imikhuhlane eyehlukeneyo.

Kuqakathekile ukuthi abezempilo baxoxisane labantu emphakathini ukuze benelise ukubancedisa nxa kuyikuthi behlaselwe yimikhuhlane yengqondo ukuze bathole imithi.

Kuqakathekile ukuthi abantwana bonke emphakathini benelise ukufunda ngokwezempilo njalo benelise lokugqugquzelwa ukuthi bafunde izingwalo eziyabe zibhalwa ngabezempilo zibafundisa ngezindlela zokuhlala ingqondo zabo zilungile.

Abezempilo bayenza emphakathini bazefundisa abantu ngezindlela ezehlukeneyo zokunqoba imithi njalo bayenelisa ukuhlaba labantwana abancane imithi engabaqinisa imizimba.

Abeze mpilakahle benelisa ukunakekela abantwana abancane njalo bebaphe usizo oluphezulu ukuze benqobe emikhuhlaneni eyabe ihlasele abantwana

Abezempilo bayafinyelela emphakathini bazehlola abantwana abancane ukuthi bengabe behlaselwe yimikhuhlane yini, njalo nxa kuyikuthi bahlaselwe yimikhuhlane bayabapha imithi efaneleyo

Kuqakathekile ukuthi abantu emphakathini omongilazi labazempilo bonke banelise benelise ukunakekela abantwana abancane abahlaselwe ngu mkhuhlane emphakathini

Kuqakathekile ukuthi abezempilakahle bayenze amagwaliba lapho abantwana abagogekileyo abenelisa khona ukuthola usizo.

Nxa usakhula usangumntwana wenza imidlalo ehlukeneyo kuhle ukuthi uhambele kwabezempilakahle ukuthi benelise ukukuhlola umzimba wakho njalo bekunike lemithi eqinisa amasotsha omzimba.

Izindawo lapho abantwana abenelisa khona ukudlala zilusizo ukuze abantwana bakhulule izinqondo zabo beyenelise ukuyazana kuhle emphakathini

Ukuze abantwana benelise ukubona ukuqakatheka kwesikolo kuqakathekile ukuthi labadala emphakathini lababusi bemilisi ukubapha usizo njalo babancedise

Labantwana abancane kuqakathekile ukuthi nxa besakhula behlale endaweni ehlanzekileyo ukuze bengahlaselwa yimikhuhlane eyehlukeneyo ekhona emkhathini.

Kuqakathekile ukuthi labantwana abancane benelise ukuthola uncedo njalo labazali bagqugquzelwe ukuthi bahambise abantwana labo ezibhedlela ukuze bayehlolwa imizimba njalo bathole imithi.

Kuqakathekile ukuthi imikhankaso eyenziwa ngabezempilo begqugquzela abazali ukuthi belondoloze impilo zabantwana bonke ngokubahambisa ezifundweni. Iqakathekile ukuze wonke umntwana emphakathini athole amalungelo awempilo.

Izindlu lapho okunakekelwa khona abantwana abagulayo kuqakathekile ukuthi kufakiwe lezinto abantwana abazithandayo ukuze abantwana bengasabi ukwelatshwa ngabazempila kahle

abezempilo bayayenza amabhakane lapho abafundisa khona abantu ngezindlela ezehlukeneyo zokuhlalisa impilo zabo zihlanzekile njalo zingahlaselwanga yimikhuhlane ethize

Kuqakathekile ukuthi labantwana abasakhulayo behlale endaweni ehlanzekileyo ukuze bengahlaselwa yimikhuhlane ethize njalo behlale endaweni elokudla okuhlambulukileyo futhi.

Kuqakathekile ukuthi abazempilo bahlole kuhle abantu abahlaselwe yimikhuhlane eyehlukeneyo. Loba ukulimala, njalo babaphe usizo oluphezulu, ukuze bancediseke ngemikhuhlane yona leyo.

Kuqakathekile ukuthi abezempilo benelise ukuhlola abantu abehlukeneyo. Njalo babaphe lemithi engabancedisa ukunqoba.

Abezempilo bayahlola imithi yabo eyehlukeneyo ukuze leyomithi nxa sebeyisebenzisa ekwelapheni izigulane isebenzele abantu kuhle emphakathini.

Kuqakathekile ukuthi umuntu wonke emphakathini enelise uhamba kwabezempilokahle bamhlole umzimba njalo bamuphe lemithi engamcedisa ukunqoba imkhuhlane eyehlukeneyo.

Abezempilo bayaphuma kubomabona kude besazisa abantu ngemikhuhlane ethize ekhona njalo lokhu kuyanceda ukuze abantu bathole ulwazi ngezindlela zokuvimba imikhuhlane

Kuqakathekile ukuthi abezempilo benelise ukuhlola abantu bonke abahlaselwe yimikhuhlane njalo benelise ukubapha lemithi eyehlukeneyo ukuze benqobe lemikhuhlane.

Abezempilakahle ezindlini lapho okuthengiswa khona imithi bayalalelisisa umuntu ukuthi udinga wuphi umuthi bamphathise njalo kuyikho kuqakathekile ukuthi abantu bafunde ngemithi yonke.

Abezempilo benelisa ukuhlola imizimba yethu ngemitshina yabo eyehlukeneyo njalo besinike imithi engasincedisa ukunqoba imikhuhlane eyehlukeneyo esihlaselileyo.

Lasemisebenzeni eminye enjengokuba lisotsha benelisa ukuthi kufundiswe amasotsha la ukuthi abe ngabezempilo ukuze bancedisane bona bebodwa.

Abezempilo nxa behlola umkhuhlane kumbe behlola imithi eyehlukeneyo bayagqoka impahla zabo ukuze imkhuhlane yona leyi ingabahlaseli labo emizimbeni.

Kuqakathekile ukuthi abantu bonke emphakathini benelise ukuthola usizo oluvela kwabazempilo ukuze benelise ukwazi ngemikhuhlane.

Abezempilo bayahlola imithi eyehlukeneyo ukuze imithi yonaleyi ibe esimeni esilungileyo sokuncedisa abantu banqobe imikhuhlane eyehlukeneyo ebahlaselayo.

Abantwana ezibhedlela bayanakekelwa labo njalo kulemitshina emincane ebalingeneyo ebancedisa ukuthi belaphele imikhuhlane etshiyeneyo njalo leyo mitshina iyabancedisa ukuthi belapheke ngokupheleleyo

abezempilo ungabalanda nxa usizwa ulutho olungakuhambeli kuhle emzimbeni bayakuchasisela kuhle ngezindlela zokuthi ungalondoloza ngayo umzimba wakho ukuze uhlale ungahlaselwa yimikhuhlane

Abezempilo bayancedisa labantwana abancane abazalwe belokulimala kumbe imikhuhlane bayabayelapha kuhle ngokupheleleyo njalo bayabancedisa ukunqoba lokhu .

Abezempilo bayahlola imithi eyehlukeneyo njalo bengahlola leyo mithi benelise ukunika abantu ukuze banqobele imikhuhlane ehlukeneyo.

Kuqakathekile ukuthi abantu emphakathini benelise ukuthola imithi ezindlini lapho okuthengiswa khona imithi ukuze benelise ukunqoba imikhuhlane eyehlukeneyo.

Kuqakathekil ukuthi izindawo lapho okuthengiswa imithi zakhiwe ngobunengi ukuze zincedise abantu bonke empakathini njalo lezondawo zilusizo kakhulu.

Kuqakathekile ukuthi lasezindlini lapho okuthengiswa khona imithi kutholakale yonke imithi ikhona ngokupheleleyo ukuze incede izigulane eziza lemikhuhlane eyehlukeneyo ezibhedlela.

Imithi iyagcinwa ezindlini lapho okuthengiswa khona imithi endaweni elungileyo ukwenzela ukuthi ihlale isesimeni esilungileyo incede abantu emphakathini.

Kuqakathekile ukuthi abantu bonke emphakathini benelise ukuthola imithi yikho izindlu lapho abantu okuthengiswa khona imithi ziqakathekile.

Imithi ilusizo kakhulu emphakathini, njalo kuqakathekile ukuthi lezindlu lapho okuthengiswa khona imithi kutholakale yonke imithi ikhona ngokupheleleyo, ukuze incedise abantu emphakathini.

Kulusizo kakhulu ukuthi ezindlini lapho okuthengiswa khona imithi kutholakala yonke imithi ikhona ngokupheleleyo ukuze abantu nxa beyidinga iyenelise ukubancedisa

Izindlu lapho okuthengiswa khona imithi zilusizo ngoba siyathola imithi eyehlukeneyo esincedisa ukuthi sinqobe imikhuhlane eyehlukeneyo eyabe isisasilile emzimbeni yethu.

Kuqakathekile ukuthi abantu bonke emphakathini benelise ukufunda ngemithi njalo benelisa ukuthola yonaleyi imithi ezindlini lapho okuthengiswa khona imithi.

Kulusizo ukuthi izindlu lapho okuthengiswa khona imithi zakhiwe ngobunengi njalo imithi yonke itholakale ikhona ngoba iyancedisa ukuthi abantu balwe lemikhuhlane etshiyeneyo.

Kuqakathekile ukuthi ezindlini lapho okuthengiswa khona imithi kuhlale kuhlanzekile ngoba imithi ifuna indawo ehlanzekileyo ukuze ihlale kuhle

Imithi iqakathekile kakhulu ezibhedlela njalo kayitholakale ngokupheleleyo lapho ethengiswa khona ukuze incedise abantu banqobe imikhuhlane.

Izibhedlela lasezindlini lapho okuthengiswa khona imithi kuqakathekile ukuthi imithi yonke itholakale kuhle njalo itholakale yonke ikhona ngokupheleleyo

Izindlu lapho abantu abathola khona imithi zilusizo kakhulu emphakathini ,njalo kuqakathekile ukuthi zakhiwe ngabantu ngobunengi ukuze abantu bathole imithi emphakathini .

Kuqakathekile ukuthi imithi yonke itholakale njalo abantu emphakathini benelise ukwazi ngemithi eyehlukeneyo etholakala ezibhedlela lemakilinika.

kuqakathekile ukuthi izindlu lapho okuthengiswa khona imithi zakhiwe ngobunengi ukuze zenelise ukungcedisa abantu abadinga imithi emphakathini

kuqakathekile ukuthi izindlu lapho abantu abathenga khona imithi zakhiwe ngobunene ukuze zincedise abantu banqobe imikhuhlane etshiyeneyo ebahlaselayo emphakathini

Izindlu lapho okuthengiswa khona imithi zilusizo kakhulu ngoba abantu benelisa ukuthola imithi eyehlukeneyo ebancedisa ukuthi banqobele imikhuhlane eyehlukeneyo.

Izindlu lapho okuthengiswa khona imithi zilusizo kakhulu emphakathini. Ngoba ziyancedisa abantu bonke emphakathini bathole imithi engabancedisa ukunqoba imikhuhlane etshiyeneyo.

Imithi iqakathekile kakhulu ngoba iyenelisa abantu ukuthi benelise ukwelapha imikhuhlane eyehlukeneyo njalo imithi iluncedo kakhulu emphakathini.

Kuqakathekile ukuthi ezindlini lapho okuthengiswa khona imithi, yonke imithi itholakale ikhona ngokupheleleyo ukuze incedise abantu ukwelapha imikhuhlane yonke ebahlaselileyo.

Kuqakathekile ukuthi ezindlini lapho okuthengiswa khona imithi yonke imithi itholakale ikhona njalo incedise abantu bonke emphakathini ukulwa lemikhuhlane yonke engabahlasela.

Kuqakathekile ukuthi izindlu lapha abantu abathola khona imithi, zakhiwe ngobunengi, njalo zincedise abantu ukuze bathole imithi eyehlukeneyo emphakathini.

Kuqakathekile ukuthi izindlu lapho okuthengiswa khona imithi zakhiwe ngobunengi emphakathini ukuze zincedise abantu abatshiyeneyo abahlaselwe yimikhuhlane.

Abazempilakahle bayeza emphakathini lemikhankaso yabo bazeyazisa abantu ngezindlela njalo bazefundisa abantu ngezindlela esiqondileyo zokulondoloza imizimba yabo bengahlaselwa yimikhuhlane.

Kuqakathekile ukuthi abantu behambele kwabezempilo ukuze bafunde ngezitho zomzimba ezehlukeneyo njalo lokuthi bengazilondoloza njani ngaphathi kwemizimba yabo

Abantu abancane kuqakathekile ukuthi ngemikhankaso ethize eyenziwa ngabezempilo bafundiswe labo ngezindlela zokuhlala endaweni ehlanzekileyo engela mikhuhlane.

kuqakathekile ukuthi abantu behambele imikhankaso eyabe iyenziwa ngabezempilo eyehlukeneyo ukuze benelise ukuthola ulwazi ngemikhuhlane eyehlukeneyo

Kuqakathekile ukuthi abantu bahambele imikhankaso eyenziwa ngabezempilakahle ukuze benelise ukuthola ulwazi olujulileyo abantu njalo benelise ukufunda ngemikhuhlane langemithi.

Abazempilo imikhankaso yabo iqakathekile, njalo kuqakathekile ukuthi labantu emphakathini bayihambe lemikhankaso ukuze bafunde ngezinto ezitshiyeneyo zokuhlala uhlanzekile.

Kuqakathekile ukuthi abantu bonke emphakathini bahambele kwabezempilo ukuze benelise ukuhlolwa imizimba yabo njalo banikwe lemithi engabancedisa ukunqoba imikhuhlane.

Imikhankaso eyenziwa ngabezempilo iyanceda njalo iqakathekile ukuze benelise ukwazisa umphakathi ngezindlela zokunqoba imikhuhlane eyehlukeneyo ekhona emkhathini.

Kuqakathekile ukuthi ezibhedlela kutholakale yonke imitshina ngokupheleleyo ukuze incedise abezempilo bahlole imizimba yabantu loba ngabakhulileyo abadala ubancedise.

imikhankaso eyenzwa ngabezempilo ilusizo ngoba abantu emphakathini venelisa ukuthola usizo ngezempilo njalo bayathola usizo olungabenceda ngokunqoba imikhuhlane

Imikhankaso yonke eyenziwa ngabezempilo kuqakathekile ukuthi abantu beyihambele emphakathini ukuze bethole ulwazi ngemithi njalo bathole ulwazi ngemikhuhlane eyehlukeneyo.

Imikhankaso konke eyenziwa ngabezempilo ilusizo kakhulu ngoba abantu benelisa ukuthola ulwazi ngemithi njalo langemikhuhlane etizi ehlasela abantu empakathini.

Kuqakathekile ukuthi abantu bahambele yonke imikhankaso eyenziwa ngabezempilo ukuze bayenelise ukufunda ngemikhuhlane njalo langezindlela zokunqoba imikhuhlane eyehlukeneyo.

Abezempilo bayeza emphakathini bazencedisa omama bonke ngemikhuhlane ehlasela omama emizimbeni yabo njalo bayabapha izinto ezingabancedisa .

Kuqakathekile ukuthi labezempilo banomvulele omama abalezinto zabo abazidingayo ukuze baphile kuhle ngaphansi kwomphakathi njalo kuqakathekile ukuthi abazempilo babaphe omama lezo zinto.

Abezempilo bayancedisa abesifazana nge mikhuhlane eyehlukeneyo ehlasela omama besifazana njalo bayabapha imithi eqondikeyo ebancedisayo ukunqoba

Abezempilo bayayenza imikhankaso lapha abafundisa khona umphakathi ngendlela ezehlukeneyo zokunqobela imikhuhlane eminengi ebahlaselayo.

Kuhle ukuthi omama abakhulelweyo benelise ukuhambela ezibhedlela okwezempilo ukuze bayethola uncedo ngokuhlolwa abantwana abangaphakathi kwemizimba yabo.

Abezempilo nxa abantu abenza imidlalo sebelimele khonale ezindaweni lapho abadlalela khona bayeza lezimota zabo bazomthwala lomuntu ukwenzela ukuthi bamfikise esibhedlela masinyane.

abezempilo bayancedisa njalo labenza imidlalo ngokubenzela amagwaliba lawo ayabe ebafundisa ngezindlela zokuhlala beqinile imizimba yabo lokhu kuyabancedisa futhi abenza imidlalo

Imitshina ilusizo kakhulu ngoba iyanceda abezempilo baphutshise imisebenzi yokukuhlola izigulane masinyane njalo iyabancedisa ukuthi baphutshise leyo misebenzi lula futhi.

Amanzi ahlanzekileyo ayanceda njalo nxa usenza imidlalo ngoba amanzi uyabe uwadinga njalo kuqakathekile ukuthi unathe ahlanzekileyo ukuze ungahlaselwa yimikhuhlane edalwa ngamanzi angahlanzekanga.

Nxa usenza imidlalo eyehlukeneyo kulusizo ukuthi uhambele kwabezempilo bayekunika imithi engakuncedisa ukuthi uqinise amasotsha omzimba wakho ukuze ungahlaselwa yimkhuhlane.

Nxa usenza imidlalo ehlukeneyo kuqakathekile ukuthi uhambe kwabezempilo bayekuncedisa ukuhlola umzimba wakho njalo benelise ukukunika lemithi engaqinisa amasotsha omzimba wakho

kuqakathekile ukuba nxa usenza imidlalo etshiyeneyo uthole izinto ezikuncedisayo ukuthi uqinise umzimba wakho njalo uqhinise amasotsha womzimba wakho ukuze ungahlaselwa yimikhuhlane kalula

Labantwana abasakhulayo benelisa ukuthola usizo olubancedisayo ukuthi baqinise amasotsha omzimba besakhula ukuze baqine, njalo nxa besenza imidlalo yabo etshiyeneyo bengahlaselwa yimikhuhlane.

Kuqakathekile ukuthi abazempilo belondoloze yonke imitshina abayisebenzisayo ukuphutshisa imisebenzi yabo yokwelapha izigulane ukuze leyo mitshina ibancedise isikhathi eside.

Nxa usenza imidlalo eyehlukeneyo, kuqakathekile ukuthi uhambele kwabezempilakahle ukuze bahlole umzimba wakho njalo bakunike imithi engaqinisa amasotsha omzimba wakho.

Kuqakathekile ukuthi nxa usenza imidlalo etshiyeneyo uthole imithi engakuncedisa ukwelapha loba yikulimala oyabulakho emzimbeni.

Nxa usenza imidlalo eyehlukeneyo ,kuqakathekile ukuthi ukudle ukudla okukunika amandla ukuze wenelise ukuphutshisa imidlalo yakho ungazange walimala.

Kulusizo kakhulu ukuthi imitshina yonke esetshenziswa ngabezempilo ukuyenelisa ukuhlola imzimba yabantu itholakale ikhona ezibhedlela ngoba abantu abanengi bayagula.

Kuqakathekile ukuthi labezempilakahle benelise ukukhulumisana bebodwa omunye ekude lomunye ekude kodwa ngemitshina enjengabomabonakude labomakhalekhukhwini.

Imitshina ilusizo kakhulu emphakathini ngoba iyancedisa abantu belapheke izifo ezitshiyeneyo ezibahlaselayo njalo imitshina leyi kuhle ukuth ilondolozwe ezibhedlela.

Imitshina yonke esetshenziswa ngabezempilo ukuhlola ingaphakathi yemizimba yabantu. Iqakathekile ngoba iyancedisa abantu bonke emphakathini.

Kuhle ukuthi abantu emphakathini abasakhulayo benelise ukwazi ngezindlela ezehlukeneyo zokuxhumana labezempilo njengokuxhumana labo kumabona kude nxa ukhatshana lesibhedlela.

abezempilo bayenelisa ukukhulumisana labantu abakude bebancedisa ngezindlela zokunqoba imikhuhlane etshiyeneyo njalo lokhu kuyancedisa ukuthi nxa ungenelisi ukufinyelela esibhedlela uthole usizo

Kuqakathekile ukuthi abezempilo babelemitshina ebancedisa ukuthi bakhulumisane labantu abakhatshana abadinga usizo olumayelana lokwezempilo.

Kuqakathekile ukuthi imithi yonke esetshenziswa ngabezempilo ilondolozwe kuhle ihlale iluhlaza ukuze isebenzele abantu kuhle ekwelapheni imikhuhlane

Ilusizo kakhulu imithi yesintu njalo kuqakathekile ukuthi abantu beyinanzelele imithi yonaleyi beyisebenzise ukuphutshisa njalo lokwelapha imikhuhlane etshiyeneyo.

Imithi yonke emphakathini kuhle ukuthi itholakale iluhlaza ukuze incedise abantu bonke ukunqoba imikhuhlane eyehlukeneyo.

Kuqakathekile ukuthi imithi yesintu ilondolozwe kuhle njalo abantu beyibone usizo lwayo beyisebenzise ukunqobela imikhuhlaneni etshiyeneyo ehlasele abantu.

Imithi yonke eyesintu etholakala iloba ngaphi iqakathekile njalo kuqakathekile ukuthi ihlale iluhlaza ukuze nxa abantu beyidinga incedise abantu abehlukeneyo.

Izihlahla lezi abantu abathola khona imithi ziqakathekile njalo kuqakathekile ukuthi zande labantu bazilondoloze ukuze bathole imithi yonke abayidingayo eqakathekileyo.

Imithi yesintu ilusizo kakhulu emphakathini ngoba iyenelisa ukuthi abantu banqobe le imikhuhlane eyehlukeneyo ebahlaselayo.

Imithi yesintu ilusizo kakhulu njalo, kuqakathekile ukuthi leyo mithi ihlale iluhlaza ukuze incedise abantu ekwelapheni imikhuhlane eminengi ebahlaselayo.

Kuqakathekile ukuthi imithi yonke itholakale isendaweni lapho ephephileýo njalo endaweni lapho abantu abangayisebenzisa khona, itholakale isesimeni esilungileyo.

Imithi yonke eyesintu kuhle ukuthi abantu bafunde ngayo njalo benelise ukuyisebenzisa ukunqobela imikhuhlane eyehlukeneyo eyabe ibahlaselile emzimbeni yabo.

Kuqakathekike ukuthi abantu bazi ngemithi eyesintu etshiyeneyo njalo imithi inanzelelwe itholakale isithengiswa lasezindlini lapho okuthengiswa khona imithi.

Imithi eyesintu isisetshenziswa njalo ngabezempilo ukuphutshisa imisebenzi yabo lokhu kukuhle ngoba imithi yesintu ilula njalo ukutholakala

Kuqakathekile ukuthi imithi eyesintu inanzelelwe ngalezi impilo njalo itholakale eyesintu isifakiwe lase zindlini lapho okuthengiswa khona imithi.

Imithi yesintu ilusizo kakhulu njalo isinanzelelwe labantu ngabantu abezimpilo ngoba isitholakala ithengiswa lasezindlini lapho okuthengiswa khona imithi.

Kuqakathekile ukuthi imithi eyesintu yonke ilondolozwe ukuze yenelise ukunceda abantu bonke emphakathini ngokunqoba njalo incedise abantu banqobe imikhuhlane etshiyeneyo.

Imithi eyesintu isinanzelelwe kakhulu ngabezempilo njalo sebenelisa ukuyenza bona ezindlini zabo beqede lapha bebuye layo bezeyithengisa ezindlini lapho okuthengiswa khona imithi

ensukwini zalamuhlanje imithi yesintu isinanzelelwe kakhulu ngabezempilo njalo eminy imithi yesintu isitholakala ezindlini lapho okuthengiswa khona imithi layo iphakathi kweminye imithi

Imithi yonke ilusizo njalo kuhle ukuthi kubonakale imithi yesintu isitholakala lezindlini lapho okuthengiswa khona imithi incedisa abantu emphakathini wonke.

Kuleminye imithi eyesintu esitholakala ezindlini lapho okuthengiswa khona imithi lokho kuhle ngoba kuyatshengisela ukuthi imithi yesintu ilusizo kakhulu.

Kuqakathekile ukuthi abantu emphakathini benelise ukusebenzisa imithi yesintu ngoba iyehlisa izindleko zokuthi bahambe esibhedlela.

Kuqakathekile ukuthi abantu emphakathini benelise ukuthola ngemithi yesintu njalo benelise ukuyisebenzisa leyo mithi ukuze bencediseke ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo ebahlaselayo

Kuqakathekile ukuthi imithi yesintu ilondolozwe kuhle emphakathini ihlale iluhlaza ukuze incedise abantu bonke abahlaselwe yimikhuhlane emphakathini banqobe imikhuhlane

Kuleminye imithi eyesintu esitholakala ezindlini lapho okuthengiswa khona imithi. Njalo, lokho kuhle ngoba kuyatshengisela ukuthi imithi yesintu, abezempilo bayayinanzelela usizo lwayo.

Kuqakathekile ukuthi imithi yesintu etshiyetshiyeneyo ilondolozwe ezigangeni ukuze abantu benelise ukuyisebenzisa njalo layo iyenelise ukuncedisa abantu ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo.

Abantu bonke emphakathini balelungelo lokufunda ngemithi yonke ukuthi leyo mithi isetshenziswa kanjani njalo leyomithi incedisa ukwelapha mikhuhlane bani emizimbeni yabo.

Ezindlini lapho okuthengiswa khona imithi kulusizo kakhulu ukuthi lemithi eyesintu itholakale ikhona ngabe ithengiswa ukuze abantu benelise ukuyithenga leyimithi.

Kuqakathekile ukuthi imithi yesintu layo itholakale isithengiswa lasezindlini lapho okuthengiswa khona imithi ngoba ilusizo kakhulu njalo iyancedisa ukwelapha imikhuhlane etshiyetshiyeneyo.

Imithi yesintu ilusizo njalo kuqakathekile ukuthi isetshenziswe ngendlela eqondileyo ukuze yenelise ukuncedisa labantu abahlaselwe yimikhuhlane etshiyeneyo.

imithi yesintu layo ilusizo kakhulu emphakathini ngoba iyancedisa abantu emphakathini banqobele imikhuhlane eyehlukeneyo eyabe ibahlaselile

Abezempilo kulezinsuku sebebhala ngemithi yesintu, bebhala ukuthi lowomuthi incedisa ukwelapha mkhuhlane bani njalo bebhala lokuthi isetshenziswa njani ukwelapha imkhuhlane

Abezempilakahle benelisa ukubhala ngemithi eyehlukeneyo eyesintu. Bebhale ukuthi incedisa ukwelaphani lokuthi leyomithi isetshenziswa njani.

Imithi yonke kuqakathekile ukuthi ihlale iluhlaza njalo ngoba ngokuhlaza kwayo iyancedisa abantu abatshiyeneyo ukuze banqobele emikhuhlaneni etshiyeneyo ebahlaselileyo.

Kuqakathekile ukuthi imithi yesintu, ilondolozwe kuhle, lapho ekhona ihlale iluhlaza ukuze nxa abantu beyidinga beyisenzise itholakale isesimeni esilungileyo.

Kuqakathekile ukuthi abazempilo babhale ngemithi yesintu eyehlukeneyo. Njalo benelise lokuthi imithi yonaleyo bayabhala ngezindlela ezitshiyeneyo zokuthi abantu benelise ukuzisebenza.

Abezempilo bayabhala amagwaliba afundisa abantu ngezindlela ezitshiyeneyo zokusebenzisa imithi, njalo lokhu kuyanceda ukuthi abantu besebenzise imithi kuhle.

Imithi yesintu iyanceda kakhulu ukuyelapha imikhuhlane njalo imithi leyo ilusizo ngoba itholakala lula njalo iyayehlisa izindleko zemali zokuyathenga imithi ezindlini lapho okuthengiswa khona imithi.

Imithi yesintu ilusizo kakhulu njalo kuhle ukuthi ihlale iluhlaza ukuze nxa abantu beyidinga itholakale ilungile ukuncedisa umuntu ukwelapha umkhuhlane.

Imithi ilusizo kakhulu njalo kuqakathekile ukuthi abantu emphakathini bafunde ngemithi yonke ukuze beyenelise ukunqoba imkhuhlane eyehlukeneyo ngayonaleyi imithi yesintu.